Kitaabota, Matseetii fi Gaazexaawwan. Kitaabota jechuun dhimmoota adda addaa irratti bifa caaseffama qabuun barraa'an yoo ta'u, matseetii jechuun immoo suuraa fi yaadannoowwan garaagaraa kan qabu yoo ta'u, gaazexaa jechuun immoo dhimmoota garaagaraa irratti yookiin immoo odeeffannoo ariifachiisaa ta'e irratti kan barreeffamanii dha.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa yookis immoo bareedinaa akkasumas illee hawwattummaaf oolan ibsuuf kan tajaajilu yoo ta'u meeshaaleen faayaa kunis wantota adda addaarraa naannoo keenyatti argaman irraa bifa nama hawwatuun kan qophaa'anidha.

Amantaa jechuun duudhaa yookiis immoo sirna namni dhuunfaan tokko yookiis immoo hawaasni tokko sababii gidduusaa jiru kan ittiin gaggeeffatu ibsuuf kan dhimma itti ba'amudha.

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhagina kennuuf yookiin immoo miidhagina dabaluuf kan itti dhimma ba'amu yammuu ta'uu meeshaaleen miidhaginaa kunis wantoota garaa garaatu jira. Fakkeenyaaf kanneen akka saamunaa ta'uu danda'a. Kanneen akka dibatawwan garaa garaa ta'uu danda'a. Kanneen akka uffata aadaa fa'aa ta'uu danda'a.

Oomishaalee supper markettii jechuun oomishaalee gosa garagaraa iddoo tokko yookiin mana kuusaa tokko keessatti argaman kanneen tajaajila garagaraaf oolan nyaataf yookiin galteewwan garagaraaf dhimma itti baanudha.

Muuziqaa jechuun sagalee fi meeshaalee muuziqaan bifa nama hawwatuun kan qophaa'e, kan miira gaddaa yookiis immoo miira gammachuu akkasumas illee miira jaalalaa ibsachuuf kan itti dhimma ba'amu, gosa artii keessaa isa tokko kan ta'e muuziqaa jedhama.

Arkiteekcharii jechuun bobboca garaagaraa yookiin immoo bifa garaagaraan kan nama hawwatan adeemsa hojjachuu kan ibsu yoo ta'u, ijaarsa jechuun ammoo mana jireenyaa gamoos ta'uu danda'a. Wantoota yookiin immoo galmas ta'uu danda'a. Ijaaruuf yookiin hojjachuuf adeemsa taasifamudha.

Geejjiba jechuun namoonni iddoo tokkoo iddoo biraa adeemsaan taasisan kan ibsu yoo ta'u, geejjibni kun bifa aadaa yookiiin immoo bifa ammayyaan argama. Turizimii jechuun immoo iddoo hawwata yookiin immoo iddoo bashannana namoonni garaa garaa daawwatan yoo ta'u, Immigireeshiniin ammoo carraa hojii barbaacha namni yookaan ammoo hojii dhabeessi tokko iddoo tokkoo iddoo biraa deemudha.

Alaabaa fi aasxaa. Alaabaa fi aasxaan hawwaasa tokko yookiin immoo eenyummaa hawwaasa tokkoo ibsuuf kan oolan yoo ta'u; alaabaan halluuwwan garaa garaa irraa kan qopha'anii dha. Aasxaa jechuun immoo walakkeessa alaabaa irratti bocawwan garaa garaa qabaatee kan argamuu, kan dhimmoota hawwaasaa ibsuuf ooluudha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatiiwwan gosa gara garaa keessatti kuufaman keessatti argaman, kan dhugaatiif oolan, kan gurgurtaaf oolan yoo ta'u; manni nyaataas akkasuma. Nyaata gosa gara garaa kan keessatti argaman, kan keessatti gurguramani dha.

Eleektirooniksii Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee ammayyaa tajaajila garaagaraaf oolan kanneen akka moobaayilii akkasumas illee kompiitara akkasumas illee laapitooppii fi Meeshaalee kanneen kana fakkaatan tajaajila kennaman salphisuuf kan itti dhimma bahamudha.

Manaa fi Mana Jireenyaa Mana jechuun wantoota garaagaraa irraa: dhagaa irraa, mukarraa, yookiis immoo suphee irraa, yookiis immoo dhoqqee irraa kan qophaa'an yoo ta'u, isaanis tajaajila garaagaraa kennuudhaafi. Mana jireenyaa jechuun kan jireenyaaf itti dhimma ba'amuu dha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota jechuun dhimmoota garaagaraa irratti hubannoo uumuuf kan barreeffaman bifa caasaa qabuun kan qindeeffaman yoo ta'u, matseetii jechuun immoo suuraawwan yookiin yaadannoowwan garaagaraa kan of keessatti qabatudha. Gaazexaawwan jechuun immoo odeeffannoo haaraa, waktaawaa ta'an waanta addaa addaa irratti qindaa'an kan ibsudha.

Rifeensa jechuun kan haphii ta'an kan qaama namaarratti biqilan akkasumallee qaamota bineensota biroorratti kan biqilan. Fakkeenyaaf kan mataa namaarratti biqilu miidhaginaa fi balaa garaagaraa ittisuuf kan nu gargaarudha.

Biqiltoota jechuun kanneen uumamaan yookiis immoo nam tolcheedhaan naannoo keenya yookiin immoo irra lafaa irratti argaman kanneen tajaajila gara garaaf faayaaf, nyaataaf, qorichummaaf oolanidha.

Kopheewwan jechuun miilla keenyatti kan kaawwannu, miilla keenya balaa gara garaarraa kan nu eegan. Isaanis immoo wantoota gara garaa irraa kan qophaa'an kanneen akka pilaastikaa yookiin gogaawwan fi wantoota gara garaarraa kan qophaa'anidha.

Faayaa jechuun miidhaginaa yookiin bareedina ibsuuf kan oolu yoo ta'u faaya kana qopheessuuf meeshaalee garagaraa irraa yookiin biqiloota irraa bifa nama haawwatuun kan qophaa'uudha

Manaa fi mana jireenyaa Mana jechuun waantota garaagaraa irraa kan qophaa'u kanneen tajaajila garaagaraa kennuuf oolu yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun immoo keessa jiraachuuf tajaajila jireenyaa kennuuf kan itti dhimma bahamudha.

Kitaabota jechuun dhimmoota garaa garaa irratti hubannoo uumuuf, bifa caasaa qabuun kan qophaa'e yoo ta'u, matseetii jechuun immoo yaadannoo yookiis immoo suurawwan kan qaban yaadannoof kan itti dhimma baanu yoo ta'u, akkasuma gaazexaa jechuun immoo odeeffannoo wayitaawwaa ta'an kan irraa argannudha.

Bu'uuraalee misoomaa. Bu'uuraalee misoomaa jechuun misooma yookis immoo oomishtummaa akkasumasillee tajaajila hawaasaa guddisuuf yookiis immoo fooyyesuuf kan itti dhimma ba'u kanneen akka hospitaalaa, daandii, buufata fayyaa bakka bu'uu danda'u.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhagina yookiin immoo bareedina kennuuf kan nu tajaajilan kanneen akka saamunaa, dibatawwan gara garaa yookiin immoo meeshaalee faaya gara garaa ta'uu danda'u.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhagina kennuuf kan tajaajilan kanneen akka saamunaas ta'uu danda'aa, dibatawwaan garaa garaa fi meeshaalee aadaa yookiin faaya aadaa ta'uu danda'aa kan miidhagina kennuuf tajaajilaniidha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiiwwan gosa gara garaa kan bakka bu'u, kanneen wantoota gara garaarraa qophaa'an ibsuuf kan bakka bu'udha. Dhugaatiiwwan kunneen mana dhugaatii keessatti argamu.

Oduu jechuun wantoota garaagaraa irratti hundeeffamanii kan qophaaye yoo ta'u, isaanis bifa raadiyoo, televezyiinii fi bifa aadaanis kan tatamsa'anidha. Yeroo baay'ee oduu dhaggeeffachuun anaan natti tola.

Siyaasa jechuun tooftaa yookiin mala yookiin akkaataa biyyi tokko yookiin sabni tokko ittiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu akkasumas dhimmoota garagaraa amantii ilaalchisee yookiin immoo dhimmoota hojiiwwan garagaraa irratti tooftaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu siyaasa jedhama.

Qoricha aadaa Qoricha aadaa jechuun kanneen uumamaan argaman, kanneen namoonni dhukkuboota garaagaraaf mala aadaa ta'een biqiltoota naannoo isaaniirra jiran irraa oomishatanii itti dhimma ba'an jechuu dha.

Faashinii jechuun oomishaalee kanneen akka uffataa bifa fooyya'aa ta'ee fi bifa haawwattummaa qabuun fooyya'ee kan dhihaate jechuudha.

Bineensota alaa fi manaa Bineensota manaa manaa kan jennu, kanneen namatti madaqanii nama wajjin jiraatan, fakkeenyaaf loon saree fi adurree fa'aa ta'uu danda'u. Bineensota alaa kan jennuun immoo kanneen namatti hin madaqne, kanneen akka waraabessaaa, qeeransa leenca fa'aati.

Daldala jechuun sochii bittaa fi gurgurtaa yookiin immoo sochiilee garaagaraa yoo ta'u, gabaan immoo bakka meeshaaleen bittaa fi gurgurtaaf oolan itti kuufaman yookaan itti argaman jechuudha.

Kuduraalee fi Muduraalee Kuduraalee fi muduraaleen biqiltoota naannoo keenyatti biqilan yoo ta'an, kanneen qorichummaaf, nyaataaf yookiis immoo daawwaaf oolan yoo ta'u, Kuduraalee fi muduraaleen kun kan jirmi isaaniis, baalli isaaniis, yookaas immoo firiin isaanii nyaatamani dha.

Manaa fi mana jireenyaa Mana jechuun waantota garaagaraa irraa kan qophaa'an kanneen tajaajila garaagaraaf oolan yemmuu ta'u, mana jireenyaa jechuun kan namoonni keessa jiraatan, keessa bulan fi jiruu ittiin jireenya ofii gaggeessanidha.

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhagina faaya garaagaraatiif kan oolan waantota naannoo keenyaa irraatti argaman irraa kan oomishaman, waantota miidhagsuuf kan oolan yemmuu ta'u, isaan kana fa'aati. Isaan kana fayyadamuun natti tola.

Aasxaa jechuun mallattoo yookin faajjii alaabaa saba tokkoo yookin biyya tokkoo walakkeessa isaarratti bifa garaagaraan yokin boca garaa garaan kan argamu yoo ta'u eenyummaa saba tokkoo kan hawaasni tokko jaalatu kan ibsudha.

Meeshaalee barreeffamaa Meeshaalee barreeffamaa jechuun barreeffama tokko yookiis immoo og-barruu tokko barreessuuf kan nu gargaaran waantota irratti barreeffaman yookiis immoo barreessuuf Meeshaalee nu gargaaran jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee gosa gara garaa mana keessatti argaman tajaajila gara garaaf kan itti gargaaramnu dha. Nyaata bilcheessuuf, qulqullina gara garaatiif yookiin immoo taa'umsaaf, faayaaf kan oolani dha.

Bineensota manaa fi alaa. Bineensota manaa warreen jedhaman kanneen namatti madaqanii nama waliin mana keessa jiraataniidha. Fakkeenyaaf kanneen akka horii, Saree fi Adurree yoo bakka bu'an bineensotni alaa immoo kanneen akka Waraabessaa fi Leencaa kan namatti hin madaqneedha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti argaman, kanneen tajaajila gara garaaf oolan yoo ta'u, waajjiraalee jechuun immoo waajjiraalee yookiin immoo bulchiinsa gara garaaf dhimmoota gara garaa irratti waajjiraalee argamanidha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dhimma gara garaa yookiis immoo meeshaalee gara garaa hojjechuuf dandeettii namni qabu yookiis immoo gareen tokko qabu ibsuuf kan oolu yoo ta'u; Aadaa jechuun immoo ittiin bulmaata yookiis immoo jiruuf jireenya sabni tokko waan qabu ibsuuf kan oolu dha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun namni tokko meeshaalee gara garaa hojjechuuf yookiin immoo dhimmoota gara garaa irratti dandeettii kan qabu ibsuuf kan bakka bu'u yoo ta'u; Aadaa jechuun immoo barsiifata yookiin immoo ittiin bulmaata hawaasa tokkoo kan bakka bu'u, eenyummaa saba tokkoo bakka kan bu'u dha.

Biqiltoota jechuun kanneen uumamaan yookiis nam-tolcheen naannoo keenya irratti biqilan kanneen tajaajila garaagaraa fayyummaaf yookaan immoo garaaf, akkasumas immoo bashannanaaf akkasumas faayaaf itti dhimma baanudha.

Barumsa Barumsa jechuun adeemsa yookiin tooftaa ittiin beekumsa gara garaa, ogummaa gara garaa gonfatan yoo ta'u, barumsi kunis karaalee adda addaan argamuu danda'a. Karaalee hawaasa keessaan fi karaalee manneen barnootaatiin kan argannu dha.

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa jechuun dandeettii yookiin immoo meeshaalee gara garaa hojjechuuf namni ogummaa qabu yookiis immoo dhimmoota gara garaa irratti dandeettii nama qabu ibsuuf kan oolu yoo ta'u; Aadaa jechuun immoo barsiifata, ittiin bulmaata eenyummaa saba tokkoo kan ibsu dha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraaleen gosoota biqiltootaa keessa tokko yookiis yoo bakka bu'an; isaan kunneenis nyaataaf yookiis immoo dawaaf yookiis qorichummaaf. Kan firiin isaanii, baalli isaanii, hiddii fi jirmi isaanii nyaatamani dha.

Amantaa Amantaa jechuun sirna yookiin immoo adeemsa namaa fi waaqa ( waan itti amanan) gidduu jiru ibsuuf kan ooluu dha.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa yookiis immoo bareedinaa, hawwattummaaf oolan dhiyeessuuf kan bakka bu'u yoo ta'u, meeshaaleen kunniinis wantoota naannoo keenyatti argaman irraa bifa nama hawwatuun kan qophaa'ani dha.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun oomishaalee galma guddaa tokko keessatti walitti kuufamanii argaman kanneen tajaajila gara garaaf qorichummaaf, faayaaf, nyaataaf yookaan immoo galteewwan gara garaaf dhimma itti baanu itti argamanidha.

Geejjiba jechuun sochii namoonni iddoo tokkoo iddo biraatti taasisan yoo ta'u; kunis bifa ammayyaa fi bifa aadaa qaba. Konkolaataawwan jechuun immoo baay'ina geejjibaaf kan oolan, geejjibaaf kan itti tajaajilamnu yoo ta'u, isaanis bifa ammayyaa kan bakka bu'anu dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun biqiltuuwwan naannoo keenyatti argaman yookiin immoo kan namaan oomishaman yookiin immoo kan nyaataman yookiin immoo dawwaa garaa garaatiif dhimma itti ba'amu kan firiin isaanii, kan baalli isaanii fi kan jirmi isaaniillee nyaatamuu danda'aniidha.

Mana jechuun wantoota adda addaarraa kan qophaa'an tajaajila garaagaraaf kan oolan kanneen mukarraa dhagaarraa yookiis dhoqqeerraa qophaa'anidha. Mana jireenyaa jechuun immoo kan namoonni keessa jiraatan keessa oolanii bulan jiruu fi jireenya isaanii ittiin gaggeeffatanidha.

Oomishaalee supermarketii. Oomishaalee supermarkeetii jechuun oomishaalee gosa garaa garaa kuusaa tokko keessatti yookiin immoo iddoo tokkotti argaman kanneen tajaajila garaa garaaf oolan kanneen gurgurtaaf dhiyaataniidha.

Oduu jechuun dhimmoota adda addaa irratti, dhimmoota wayitaawwaa ta'an, dhiimmoota haaraa ta'an, bifa ergaan yookiin bifa oduun karaa raadiyoos ta'uu danda'a, karaa televithiniis ta'uu danda'a yookiis immoo karaalee biroon hawaasaaf kan tamsa'anidha.

Beeksisa Beeksisa jechuun wantoota adda addaa yookiin immoo dhimmoota adda addaa irratti namootaaf hubannoo uumuu, dhaamsaa fi ergaa dabarsuuf kan itti gargaaramnu yoo ta'u, beeksisni kunis kan bifa barreeffamaan yookiin immoo bifa garaagaraan kan hawaasa bira ga'anii dha. Yeroo baay'ee beeksisa hordofuun gaarii dha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaaf, jaalalaaf, jabeenya qaamaaf, dorgommii garagaraaf kan itti dhimma baanu yoo ta'u, ispoortiin jaalalaaf, jabeenyaaf miidhaginaaf ooluu danda'a.

Qonna Qonna jechuun sochii, dinagdee kan hawaasni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko jiruuf jireenya isaa ittiin fooyyeffachuuf, galii irraa argachuuf yookiis immoo nyaataaf geggeeffatu bakka bu'a.

Barumsa jechuun adeemsa yookiin tooftaa akkasumas mala ittiin beekkumsa fi hubannoo ittiin argatanidha.

Asxaa jechuun mallattoo yookaan alaabaa biyya tokkoo yookiin saba tokkoo irratti argamu yoo ta'u, eenyummaa saba tokkoo kan calaqqisiisu yookiin immoo wanta hawaasni jaallatu kan ibsudha.

Ji'oogiraafii fi seenaa. Ji'oogiraafii jechuun waa'ee uumama lafaa yookiis immoo argama akkasumas illee iddoo waan tokkoo ibsuuf kan oolu yoo ta'u, seenaa jechuun immoo waan yookaan seen- duubee saba tokkoo kan ibsudha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii yookaan ogummaa namni tokko waa oomishuu irratti qabu kan ibsu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo ittiin bulmaata yookaan barsiifata akkasumas immoo eenyummaa saba tokkoo ibsuuf kan tajaajiludha.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochii qaamaa yookiin dorgommiiwwan garaagaraaf ibsuuf kan oolu yoo ta'u, ispoortii Kun immoo fayyummaaf yookiin immoo dorgommiiwwan garaagaraaf kan itti dhimma baanudha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin jaalala, ispoortiin guddina.

Faashinii Faashinii jechuun bifa haaraa fakkeenyaaf uffata fa'aa ta'uu danda'aa, wantoota meeshaalee gara garaa ta'uu danda'aa, bifa haaraa ta'een yookiin immoo bifa fooyya'aa ta'een kan bareedee dhiyaatu jechuu dha.

Uumaafi naannoo umama jechuun wantoota irra lafaa yookaan keessa lafaaatti ija keenyaan arginu yommuu ta'u, naannoo jechuun immoo iddoo yookaan toora jireenya keenyaa kan ibsan

Ispoortii jechuun sochii qaamaa kan fayyummaaf, kan dorgommiif, kan jaalalaaf yookiis immoo kan bashannanaaf itti dhimma baanu yoo ta'u, ispoortiin kunis gosoota garaa garaatu jira.

Bineensota manaa fi alaa. Bineensota manaa jechuun kan namatti madaqanii nama waliin jiraataniidha. Fakkeenyaaf kanneen akka Saree fi Adurree yoo ta'an; bineensotni alaa immoo kan namatti hin madaqne kanneen bakkee keessa jiraatan yoo ta'an kanneen akka Leencaa fi Qeerramsaa fa'aati.

Hawaasa jechuun namoonni baay'een naannoo wal fakkaataa keessa kan jiraatan, sochii dinagdee garaa garaa kan hordofan yoo ta'u, maatii jechuun immoo mana tokko keessa kan jiraatan abbaa fi haadha tokkorraa kan dhalatan, bu'uura hawaasaa kan bakka bu'udha

Geejjiba jechuun sochii namoonni iddoo tokkoo yookiin immoo adeemsa namoonni bakka tokkoo iddoo biraatti taasisan kan ibsu yoo ta'u, konkolaataawwan tajaajila geejjibaaf kanneen ammayyaa ta'an tajaajila geejjibaa kennuuf kan oolanidha.

Jii'oogiraafii jechuun haala teessumaa yookiin immoo caaseffama lafaa irra lafaas ta'ee keessa lafaa kan qo'atu waayee uumamumaa kan qo'atu yoo ta'u, seenaan immoo taatee yookiin seenduubee hawaasa tokkoo kan ibsu kan bakka bu'udha.

Beeksisa jechuun carraawwan hojii garaagaraa irratti yookiin namootaaf hubannoo uumuuf yookiin immoo ergaa dhaamsa dabarsuuf kan itti gargaaramnudha. Beeksisa hordofuun yeroo baay'ee nama gargaara.

Geejiba Turizimii fi immigireeshinii Geejiba jechuun adeemsa namoonni bakka tokkoo iddoo biraa deemuuf taassisan Yoo ta'u, kunniinis bifa aadaa fi bifa ammayyaan argaman Turizimii jechuun immoo iddoo hawwata turizimii Iddoo daawwannaa namoonni garagaraa dhaqanii daawwatan Yoo ta'u, Immigireeshinii jechuun ammoo hojii barbaacha iddoo tokkoo iddoo biraa godaansa taassisanidha.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa yookiis bareedinaa yookiis hawwattummaaf oolan ibsuuf kan bakka bu'u yoo ta'u, meeshaaleen miidhaginaa kun wantoota naannoo keenya irratti argaman irraa bifa nama hawwatuun kan qophaa'anidha.

Geejjiba jechuun sochii namoonni iddoo tokkoo iddoo biraatti adeemsa isaan taasisan yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo tajaajila geejjibaaf kan oolan; kanneen bifa ammayyaan argamanidha.

Manneen dhugaatii jechuun dhugaatiileen gosa gara garaa tajaajila gara garaaf oolan keessatti gurguraman yookiin keessatti kuufaman yoo ta'u, manneen nyaataa jechuunis akkasuma nyaatawwan gosa gara garaa gurgurtaaf keessatti argamanidha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun odeeffannoo garaagaraa yookiin immoo hubannoo garaagaraa yookiis immoo tajaajila garaagaraa kennuuf kan oolan kanneen akka feesbuukii , yuutuubii, tiiktookii, telegiraama fa'aati.

Ji'oogiraafii fi seenaa Ji'oogiraafii jechuun gosa barnootaa keessaa tokko ta'ee, kan argama bakka tokkoo, kan caaseffama teessuma lafaa kan qo'atu yoo ta'u, seenaa jechuun immoo seenaa saba tokkoo akkaataa hawaasicha keessatti hojjetaman kan ibsudha.

Oomishaalee suupermaarkeetii Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee addaa addaa tajaajila garaagaraa kennuuf iddoo tokkotti kuufaman yookaan immoo galma yookaan mana kuusaa tokko keessatti argaman yoo ta'an fi kanneen kana fakkaatan kennaan.

Uumamuma jechuun wantoota ija keenyaan agarru naannoo keenyaa iddoo biraattis argamu lafa ta'uu danda'a bineeldota ta'uu danda'a wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Naannoo jechuun immoo iddoo murtaa'aa nuti jiraannu yookiis immoo haala qilleensa baramaa qaban bakka bu'a

Qonna Qonna jechuun sochii diinagdee keessaa tokko yoo ta'u, namoonni galii irraa argachuuf yookiin immoo nyaataaf kan itti gargaaraman yoo ta'u, qonni kun bifa ammayyaa yookiin immoo bifa aadaan geggeeffamuu danda'a.

Geejjibaa fi Konkolaataawwan Geejjiba jechuun adeemsa (sochii) namoonni iddoo tokkoo iddoo biraatti adeemsa isaan taasisan ibsuuf kan oolu yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo tajaajila geejjibaawwan kennuuf kan oolanii dha.

Oomishaalee suppermaarkettii Oomishaalee suppermaarkettii jechuun iddoo yookiin galma oomishaaleen garaagaraa nyaataaf, qorichaaf, oolan itti gurguramani dha.

Faaya jechuun miidhagina hawwattummaa yookiin bareedina ibsuuf kan oolan yoo ta'u, faaya kanas wantoota naannoo keenyatti argaman irraa kan qophaa'an bifa uumamaa fi bifa nam-tolchee kan qabaatanidha.

Manneen dhugaatii jechuun dhugaatiiwwan adda addaa kan keessatti argaman namoonni qarshii isaaniin seenanii kan fayyadaman yoo ta'u, manneen nyaataa jechuunis nyaatni gosa adda addaa kan keessatti argaman kan namoonni qarshii isaaniin seenanii fayyadamanidha

Faashinii Faashinii jechuun bifa haaraan yookiin immoo bifa fooyya'aa ta'een, uffatas ta'uu danda'a, meshaalee gara garaas ta'uu danda'aa, bifa haaraa yookiin bifa fooyya'aa ta'een, oomishamee yookiin immoo qophaa'ee kan dhiyaate dha.

Faaya Faaya jechuun miidhagina, bareedina yookiin immoo hawwattummaaf kan oolu dha. Faayi kunis wantoota gara garaa irraa qophaa'uu danda'a. Mukeen irraa qophaa'uu danda'a. Bifa uumamaa fi bifa nam-tolchee qabaatee namoota kan hawwatu dha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjiba jechuun sochii namoonni iddoo tokkoo iddoo biraatti taasisan ibsuuf kan oolu yoo ta'ufii; Konkolaataawwan jechuun immoo sochiiwwan yookiin immoo tajaajila geejjibaa kennuuf kan oolan kanneen bifa ammayyaa ta'ani dha.

Qonna jechuun sochii dinagdee yookiis immoo sochii dinagdee keessaa tokko kan ta'e, kanneen namoonni jiruuf jireenya isaanii ittiin fooyyeffachuuf akkasumas illee nyaata, galii gara garaa irraa argachuuf itti dhimma bahanidha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraalee jechuun kanneen biqiltoota naannoo keenyaa irraa argaman irraa kan argaman yemmuu ta'uu, qorichumaaf yookaan immoo nyaataaf kan itti dhimma bahanudha.

Barumsa jechuun tooftaa ittiin ogummaa uuman yookiin ogummaawwan garaagaraa itti gonfannu yoo ta'u, barumsi kunis karaalee garaagaraa argamuu danda'a. Hawaasa keessaa yookiin immoo barnoota manneen barnootaa keessaa argachuu dandeenya.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa, bareedinaa akkasumas illee hawwattummaaf oolan ibsuuf kan nu gargaaru yoo ta'u, meeshaaleen kunis wantoota naannoo keenyatti argaman irraa bifa nama hawwatuun kan qophaa'ani dha.

Biqiltoota Biqiltoota jechuun kanneen uumamaan yookiis nam-tolcheen naannoo keenyatti biqilan yookaan immoo irra lafaa irratti argaman. Isaanis tajaajila addaa addaaf kan oolan qorichumaaf yookaan immoo faaya garaagaraatiif

Uumamaa fi naannoo. Uumama jechuun waantota nuti ija keenyaan arginu mukkeewwan ta'uu danda'a, dhagoota ta'uu danda'a. Naannoo jechuun immoo naannoowwan naannoo keenyatti argaman , bakkee jireenya keenyatti argaman, kan bakka bu'anidha.

Hawaasa jechuun namoonni baay''een yookiin namoonni hedduun naannoo walfakkaataa keessa yommuu sochii dinagdee garaagaraas ta'ee sochii dinagdee wal fakkaataa kan gaggeessan yoo bakka bu'u, maatii jechuun immoo bu'uura yookiin immoo ka'umsa hawaasa tokkoo kan mana tokko keessa waliin jiraatan kan abbaa fi haadha tokkorraa dhalatanidha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatii gosa garaagaraa wantoota garaagaraa irraa qophaayan mana dhugaatii keessatti kuufamanii kan argamanidha. Dhugaatiin kunis tajaajila yookiin immoo wantoota garaagaraaf nu fayyada.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatii waantota addaa addaa irraa qophaa'e yookaan immoo dhugaatiiwwan gosa garaagaraa irraa qophaassuuf kan bakka bu'udha. Dhugaatiiwwan baayyinaan manneen dhugaatii keessatti argamu

Asxaa jechuun mallattoo yookiin boca garagaraa kan qabu kan kan giddu galeessa alaabaa irratti argamu kan eenyummaa saba tokkoo yookiin wantoota sabni tokko qabu ibsuuf kan ooludha.

Tajaajila bu'uuraafi gurgurtaa qinxaaboo, tajaajila bu'uuraa kan jennu tajaajilawwan kanneen akka daandiifaa ta'uu danda'a. Hospitaala ta'uu danda'aa wantoota akkas akkasii bu'uuraaf kan nu garagaaran yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuunimmoo oomishaaleen garagaraa gatii madaalawwaa ta'een kan itti argaman gurgurtaa qinxaaboo jedhamu.

Manneen dhugaatii jechuun dhugaatiin gosa garaagaraa kan keessatti argamu kan namoonni seenanii qarshii isaaniin yookiin maallaqa isaanii fayyadaman yoo ta'u manneen nyaataa akkasuma gosoota nyaataa adda addaa kan keessatti argaman kan namoonni keessa seenanii fayyadamanidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun tajaajila miidhaginaaf kan nu gargaaran yoo ta'u, meeshaalee kunneenis wantoota adda addaa irraa kan qophaa'an kanneen akka saamunaa, dibatawwan gara garaa, uffatnaa bakka bu'uu danda'u.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee ammayyaa kanneen tajaajila garaagaraaf oolan yoo ta'an meeshaaleen kunneenis moobaayilii, laappitooppii, kompiitara fa'aa fi kanneen kana fakkaatan.

Manneen dhugaatii jechuun dhugaatiileen gosa garaagaraa iddoo itti kuufaman yookiin immoo iddoo itti argamanidha. Manneen nyaataa jechuun manneen nyaataa gosa garaagaraa irraa qophaa'an kan gurgurtaaf itti argamanidha.

Hooggantoota beekamoo jechuun kanneen hawaasa isaanii yookaan daldala isaanii gaggeessuun kan beekaman kanneen hawaasa biratti fudhatama guddaa qaban ibsuuf kan ooludha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun oomishaa fi oomishtummaa yookiin tajaajila hawaasa tokkoo dabaluuf yookiin immoo fooyyessuuf kan gargaaru yoo ta'u, bu'uuraaleen misoomaa kanneenis daandii, ibsaan fi hospitaala akkasumas immoo manneen barnootaa ta'uu danda'u.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraaleen biqiltoota naannoo keenyatti argame irraa kan argaman yoo ta'u, isaanis kanneen baalli isaanii, jirmi isaanii fi firiin isaanii nyaataaf oolanidha.

Meeshaalee addaa addaa Meeshaalee addaa addaa jechuun gosa garaagaraa tajaajila garaagaraaf oolan, kanneen waantota addaa addaa irraa yookiin waantota wal fakkaataa irraa bifa garaagaraa qabatanii kan oomishamanidha.

Kitaabota jechuun dhimmoota adda addaa irratti bifa caaseffama qabuun kan barraa'e yoo ta'u, matseetii jechuun immoo dhimmoota akka yaadannoo suuraa fi wantoota garaagaraa kan of keessatti qabatudha. Gaazexaawwan jechuun immoo dhimmoota adda addaa oduu fi wantoota garaagaraa kan qabatudha.

Seera kabachiisaa Seera kabachiisaa jechuun seera bahe tokko yookaan dambii bahe tokko kan kabachiisu, kan eegsisu akka seerri sun hin cabne, akka seerri sun hin dabne kan eegu, namoonnis akka eegan kan taasisudha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota bu'uuraaf nu gargaaran kanneen akka nyaataa, uffataa, dhugaatii yoo ta'an, gurgurtaa qinxaanboo jechuun immoo meeshaalee garaagaraa yookiin oomishaalee garaagaraa gatii xiqqaan kan ittiin argannu ibsuuf kan ooludha.

Meeshaalee manaa fi waajiraalee Meeshaalee manaa jechuun kan mana keessatti tajaajila garaagaraa nuuf kennan yoo ta'e, fakkeenyaaf nyaata bilcheessuu, akkasumas illee waantota garaagaraaf kan itti dhimma baanudha. Waajiraalee jechuun immoo hojii tokko yookaan immoo garaagaraa irraatti qajeelfama, bulchiinsa kan kennan jechuudha.